Ekifoo kilimu ekifoo kilimu omukazi ali kungila yetwikire eibaketi elye byo kulya, ghaligho nhi motoka kungila. Mumbali mulimu nhe eisundhiro lya mafuta kyebeta sheelo wamu nha mayumba age'ndhaghulo.

Ekifo kilimu amaadhi Gali kulukuta mu mabale kumbali mbali kuliku eisubi nhe miti.

Ekifo kirimu omusaadha avaire masiki kumunhwa.

Ekifo kirimu embalasi eyemereire mubusubi mumbali mbali mulimu emiti edhe ndhaghulo.

Ekifo kilimu entwiga eyemeleile. Entwiga elina obutolobogyo obundhi bwa kitaka obundhi bweru. Ghaligho nh'eisubi nh'ensolo edhindhi, wamu nh'emiti.

Endhuki eli ku kimuli. Kiliku langi ya papo, eya kakobe awamu nhe ya bbululu. Ekimuli kino kilungi inho ela kisikiliza endhuki.

Ekifi kino kilimu enkembo. Enkembo etyaimemu mu busubi obukonzikonzi. Ghaigulu...ghansi ghaliyo eisubi...

Ekifoo kirimu olugira olwaitaka kuliku abasaadha babiri oghundhi atyaime oghundhi alivuga kuliku n'ente nhingi dhiri tambula, mumbali mulimu eisubi n'enhumba ghamu n'etoyi mulimu n'emiti egyendhaghulo.

Ekifo kirimu endhoki dhegemye kitore endhoki dhirimu emisitaze emirugavu, dhirimu nilanji eyekitaka.

Ekifo kilimu olugila lwa kolansi, kuliku emmotoka eli kugya. Kuliku nh'olutindho. Kumbalimbali kuliku eisubi wamu nhe miti nho omulongooti.

Ekifo kirimu ennhandha kuliku amato mangi inho mumbali mulimu amayumba amangi agakalina.

Ekifo mulimu olugila kuliku abantu, oghundhi ali vuga abantu ku piki. Kumbali ghaligho eisubi nha kati ghaligho nho mulilo ogwala.

Ekifananhi kilimu enhandha ghaligho eitaka kumbali mbali omusaadha ayemereire ghaigulu ghaitaka.

Ekiffo kilimu empologoma eyemeleire mu isubi, empologoma elinha langi ya kitaka, mumbali mulimu omuti.

Endhuki eri ku kimuli ekya kakobe endhuki eyendha inho ekimuli kubanga kisikiliza endhuki enho.

Ekifoo kilimu abaana abasomi batyaime kuntebe, abaana bali mu kibinna bali kusoma bitabo bavaire eyunifoomu endheru.

Endhuki eli ku kimuli ekya bbululu. Endhuki enho eyendha inho ekimuli kino. Ekimuli kisikiliza endhuki kubanga kilungi inho.